Hayssanne qaska nuni beyza mala asay woykko haabara asay shiiqidinne mangiste ba oysha oychidinne mangiste shiiqo shiiqidi uttidi siyizayssa beettes.

hayssi gaammu aysetho asay shiiqida shiiqokko sinthara issiyadey suufe maydi woykko ambasadere maydi beettes sigiddon qasseka dunguzara ootettida booththa shurabe maydi issay beettes hanko asay ubbaykka hessadan essadan be petokole naagidi shiiqido

Hayssan diza asati nuni beyiza mala dunguzanne booththa shurabe may7idi shiiqon uttidi deizayssa beyeettes guyera cora asay shiiqidi shiiqan dizayssa beyeettes

hayssa nuni beyiza mala jabanati safeden dumma dumma lo'iza miisheti de'eettes asa nayti bees qoodhena aaththana son wothana woththiza geexa geexeti beettosonna

Hayssa nuni beyida mala gaammo ayssetho asati yoonesoppe kiidayssa beyanawu dandayettes hayssan asay nam'u bitaneti karera asa mokkishin beyettes.

Hayssi dumma dumma digitale woykko soshal meidia influenser woykko hayssa carko bolla yerettiza merajata woykko dumma dumma qofata shiqokko

ha adda nuni beyiza mala sinthan maykirofooneydees ha addey qasseka karetha ambasadere karabate booththa shurabera aaththidayssa beyeettes haaddey yohone shiiqo bolla

ha asati oyddo asati awa dere woykko gadhan maburate tankere giigissidayssa beettes ooratha maburate tankere pidi geelthosona woykko iitettidetsa giigissosona

hayssan nusi malaxa bitane boykqo hupphe baynta bo7a bitaney tukke uyizayssa heedzdzo macasati dabtare woykkidi qudeba qofa malates oyde bolla muletikka uttidizayssa beyettes

Hayssi lo"iza keeththe lo"iza axirera qinxi gi oosettidayssa sinthen makini asati pude duge hamutettizayssa kezanas wodhdhanas qinxi gida wogera oothettida so gididayssa ha misilappe taradayettana dandayettes

Hayssa nuni beyiza mala booththara samaye mastotera keexxettida keeththe bedam keehi daro lo7iza keeththe beyettes sinthera mithati doosona garsen asati pude dugge qaaxosona

heyssa nuni beyiza mala katama giddon gidishin lo7iza maata mikisa keeththa mule hayssan meyana dandayettes lo7iza dizaynin kexetida keethetaranne oge tiixatara beyanas dandayettes

Hayssan nu be7iza karetha ooratha oydera xaraphera ii qasseka abeba wothiza lo7iza iqati deettes

hayssa nuni beyiza mala gammo ayssethiza asati yoone timirte keeththa woykko denadaabiya yuuyi xeelidinne keezayssa beyettes

hayssan nuni beyiza mala mangiste asa yiidi dumma dumma mangistey dere asas keexida keeththeta dumma dumma oosota shiiqidi xeellizayssa boykko lo7o iita giidi shaakkizayssa bessees

hayssan lo7iza ichaachappenne usuppuna zawa gidana asati shiiqidi shiiqo haasaya haasayi hi dizayssa beettes muletikka dabtaray doyuttida bedam aythe bessidinne siyishe doosone

Hayssi hasay gaxare gade giddo bi eqqidi dumma dumma maydineta boykko nangise dere asas ooththido oosota gobanayiza honethay beettees.

hayssa nu beyizayssa mala mabiraate saaxine woykko mabiraate daroboota shaakkidi yeddiza woykko mabraate hayla qodaxarettiza mashine transformere giidi ingilizethora nu xeeyisizayssakko

Hayssan macas asay kezidi worikko kattama geeshshiza asay kezidinne katama wanna dumma dumma qoshashatappe geeshshiza be'ettes

hayssan nu beyiza mala dehiraw metta woqiya woykko dere aysso metta wogeya biirota qoncisiza woykko nu iza kunthidi taqamettana mala nuna sugiza asa qofakko

Hayssa nuni beyiza mala zeena woykko ooratha qofa aaththizo haasata xaabiya makinakko.

Hayssa nuni beyiza mala oyddu asati shiiqidi shiiqo haasayishe deettes enta sinthen cililo maatay woykko so'alo'ethanas izayssi beettes enta sinthen issis haaththeti beettosona.

Hayssan mishila nuni beyiza mala boreda woreda asizadiren poolise halafey kezidi haasaya haasayizayssa beyettes.

Hayssan mangistefe pooliseppe issiyadeyiii galata waraqate ekkidayssa beyettes isidumma dumma oosotan galata waraqate ekkidayssa beyettes.

ha asayi qaseka mangistee aysetho wogayseththiza asata gidishin ayssan xeqilay ministere doktor aabira demmo aappe kaalliza xeqilay ministere ato koyro xeqila ministere woykko kare yo7ota ministere demmeqemekkonin raytsife beetetees

ha addey tigiraye kililen woykko tigiraye ayhetho katamane kase ayssiyo bitaniya woykko dr deberexiyoon giza addeza gidideyssa ha misilappe beyana dandayettes

Ha misilan yekka kipile katama woreda oydda bilxigina cifete keeththay kessida mastawiqegi dishin nam,antho bilxiginna parte shiiqo sintho gubaye gididoyssa qoncisees.

ha asati nuni beyiza mala dere ayssiza asatakko isi si shiiqotan shiiqidinne be qofa immishe dizayssa hayssan beyana dandayettes ha bitaney sinthara aqqidi asa mara7iza bitana

hayssa nuni be'izayssa mala issi aawaaci mara nam7u aawaaci maranne heedzdzu adderanne nam7u macara deettes nam7ati aawaci makko qaseka issi yohone ba7aale bonchizayssa yohone woykko boncho bonchizayssa qoncisees

hayssa nuni beyiza mala issi makinan booray shiiqetidi dereppe dere caanettidi beyizayssa beettes issi baggan qaseka asati bedaamu kun7ettidinne issi motere bolla caannetti bizayssa beyettes

hayssi addis abeba woykko tunga biittan inxoxo parke diza menafesha giza biittakko woykko asay shiiqidi tukkiyoossa addisaba katama beyiza bootakko

hayssan ichachu nayti woykko ichachu woxxatati shiiqidi ba bolla minthethanas kuwaaseta pude duge dhiqidi kayizayssa beyanawu dandayetese

Hayssi qasseka arbamince biittan gamo zoone gindon arbamince kataman beettiza parkekko asayi biidi izan bana dumma dumma qofatappe naxaysidi xeelettidinne yaanas goyettosona

Ha missila bolla nuni beyizay hayssadan daro asati cililo gidida ogara hamutishsh beettosonna koyro baggara diya aaway kallo oykkidayssanne goye baggara issi aaway diiththi oykkidayssa misillan be'anaw dand'oos

Haysan nuuni be'iza mala asay issi issi dumma dumma miishshatas woykko mirccaskka giddanawu danda'es dumma dumma mishatas yidi mazagabetidaage be'eetees.

hayssa nuni beyiza mala daro woxxatati shiiqidi nashnal aydi woykko dere matoqa shiiqidi kessizayssa beyettes dijitale metawoqia gizayssa guussika

hayssa nuni beyiza mala addara macasera utti dizayssa beetes ha baggara qasseka issin di ammanaxire aththa dizayssabeetes shiiqoy qaseka qabale shiiqo masatees

Hayssan qaseka nuni beyida mala kuwaas kayizanayta woykko isporte bidenata beetes isportey nuus bollas loogiidayssabeetes hayssa cililo meydan hiidi shiiqinayti kayidayssa

Hayssan nuni beyiza mala bolla minthetho isporte attoma nayti shi gidi ooththizayssa beyettes i booththanne samaye azo'o mayo may'dinnee hayssan bolla minthetho isporte ooththiza nayta beyettes.

Hayssi nayti gammo nayta gidishin ha nayti kowaase ka'izayssa beyana dandayettes kowaase kaasey bolla minthethos lo'okko giidi shiiqidi kowaase ka'ishe doosonna

heyssa nuni beyiza mala nayti kowaase kaayidi xoondi ufaysi ufayetizayza goole gelitsidi ufaysi nayti shiiqi ufaayetizayssa hayssafe beyana dandayettes

hayssa nuni beyida mala hareti dumma dumma muuruteta zokkon bayidi bidayssa beyettes hayssan xeellizayssa mala gidikko badali gaashe donoy aykkoy mule shiiqidi diza masatees

Hayssan qasseka nuni beyishin issi woxxatey haregaarera shonkorara maatara caannidi bizayssa beyanaw dandayettes haregarey pudethakezishi harey iita labani nay goochchi shedizayssa hayssan beyanaw dandayettes.

hayssan qaska nuni beyiza mala keeththe asa duussa keeththe masates laameray mastootey mule qinxi giidi kexxettida keexxe qommokko

Hayssa nuni beyiza mala katama tamare miraqa mayo may7idi nam7u shiyanne laapuna maraqetisa nayti bamiraqa qofa issan shi gidi qoncisiza naytakko.

Hayssan qaskka nu be7ida mala maashineti woykko makinati shiiqidinne dilddilera katama ogetara oothanaas shiiqidi oothizayssa ha misilaape beyanaw danddauettees

ha misilen nuni beyiza mala ee haaththe maaxareya mashine woykko bamban qoxare ha'i wode ooratha medho medhetidi kezidayssa beyanaw dandayettes

hayssi qasseka asay shiiqidinne maashiney woykko hayssan marco mashineta qaathizayssa beettes balemuyatara shiiqettidinne marcoy ooththize ooththenne gizayssa qoncisiza misilekko

hessa nuni beyiza mala dumma dumma asay woxxateti attumati shiiqidi haaththe tubbo dere asas gelshidi giigissizayssa beyanau dandayettes

Ee hayssi haathe demmanas woykko haathe axxara7idi kessanaaas oosettiza simmintora keexetiza gimbbeko woykko haathe axxara7idi ekkanaw diza boota